Puoruu nobo la zeŋ dɔɔ suɛ kparrpelaa kparrnuwogre vɔɔle zupilpelaa a de kniŋe kaŋ zeŋ a meŋ leŋ diiko koo waa pelaa koo de lambareka a pɔguu meŋɛ a zeŋ ba zaa eŋ la nɔtobogri nɔtoori a bebe a zeŋ.